Gamo n niŋ ŋɔ loori dibayi n kpɛ tabi ni maa di nyaanga daa loori zaɣ ʒiɛ ka pili taapooli ka chɛna gamo maa ni niŋ tibi nyɛ salo di puuni

Bipuɣunsi ayi n ʒiya ŋo bipuɣun so ŋun ʒi kuɣu zuɣu ŋo yihirila kpibi ŋun dabiya ŋo sani o zabiri puuni ka o lihiri ni o nyɛ daɣari biɛni bee daɣari kani ka yihili ti ni tooi yɛli ni kpibi ka o yihiri o zuɣu maa ni

tiŋa m-bɔŋɔ tiŋa maa malila yiya yil' viɛla-viɛla yiya maa zaa pilila taha ka palli be yiya maa sunsuuni palli maa gba nyɛla koot-ali palli ka l-or----a be palli maa zuɣu --chana lora maa puuni lora maa puuni lora ʒɛhi gba beni ka sola gba be palli maa yaɣili --chana

Paɣa n-ʒiya ŋɔ o ʒila daa ni daa maa ni o luɣili ni ka piɛɣu ʒɛya ka alibalisanima ɡba beni leemunima ɡba be o nyaaŋa nti pahi kamantoonsinima

salo n-ʒeya paɣaba ni dabba n-laɣim maa dobba maa puuni shɛba sola chinchina ka paɣaba maa gba so chinchina dobba maa puuni so kurimi m-maani buɣum ka laɣim dari n-sɔŋ luɣ'yini ni o niŋ buɣum ni

Niraba ŋo ʒila konfirɛns duu ŋun bɛ bi tooni maa nyɛla paɣa ka o sabiri pari dikpuni piɛlli zuɣu bi pam gbubila pɛn nim ʒiya ka labtop nim pa bi tooni

Zuɣu boɣali ni n boŋo tipa nim ayi n ʒɛya tipa yino bi toola ziɣa palli tipa yino maa gba nyɛla bini tooi ziɣa pali girada n toori tankpaɣu maa niŋdi ba tipa nim maa nyɛla tipa ʒiɛhi

Daa ni m-bɔŋɔ daa maa puuni salo n-kuli beni chana ka diri dahi ka loorinima gba beni loorinima shɛŋa zala luɣ' yini ka loorinima maa shɛŋa chana salo maa gba shɛba chanimi ka shɛba gba zaya diri bɛ daabiligu

Paɣaba n ʒiya ŋo bi ʒila daani ka kohari binyahri piɛɣu n tam paɣa maa gbaya zuɣu ka naanzuu bɛ di puuni ka o kohara bin zaa sa ʒi o nyaangi maa piɛri tabi la bi zuɣu ka bi zaasa kohari naanzuu daa maa puuni loori ʒɛla bi nyaanga

Paɣaba n chɛni ŋɔ bi piɛla safu dibayi chɛna ka yɛ chinchina niɛma ka piri kaya namda nima bi nyingoya ni bi lahi niŋ cheeni nim niŋ ka ʒiri niɛma bee makollɛ nim chɛna

teebuli n-zaya ŋɔ ka bihi diɛmbudiɛmbu binyahiri pa teebuli maa zuɣu bia gba ʒimi ka o nuu pa teebuli maa zuɣu ka laamba be kpaŋa ka wuhiri o o ni yɛn mali teebuli maa niŋdi binyɛri shɛŋa binyahiri pa teebuli maa zuɣu kamani fulaawaasinima

duu m-bɔŋɔ duu maa puuni baanjir' shɛli din ʒiinila beni ka nema kpebu shee beni faan gba yilila duu maa puuni ka ti ni booni shɛli kalo la gba be duu maa puuni bolifunima nyɔ duu maa puuni ka fulaawaasinima gba saya

Kanboŋ tiŋ nanima n ʒiya ŋo bi ʒimi ka bob kanboŋ tiŋ niɛma bi ʒila kuɣusi zuɣu ka gobi chinchina ka bi zaŋ katawiya pa bi zaa sa zuɣu